Kobɛɣu n doya ka shɛbi yaɣari saɣari maa n garita ka so gbɛbi politen do so gba n chana ka ninŋdi call ka nyɛɣi baagi bila ka-so ginjɛm black so gba n ƶa lorry ʒɛɛ maa gbɛni maa truck blue gba n ƶaya maa ka shɛbi tam giranbisa stɛs maa ƶuɣu .

Duu ni n bala ka bi dakorɛɛti li ka teebuli zaya ka bini yara tam tam di zuɣu bin piɛlla ayi mi n za teebuli zuɣu maa ka buku nima bɛni wɔl maa zuɣu ka firɛm nima pam paya kuɣusi maa zuɣu ka difiɛya paya ka sheli do tiŋa ka bini pa teebuli zuɣu.

konsiraashin sayiti m bala ka bɛ ye rifileetɛsi ka doo maa pili zipili buluu ka ye liiga buluu ka gbaya ka so za o nyaaŋa ka kpa ninkpara ka gba zaa zaya ka bɔri ni o tabi o shee ka so daari wiibaaro maa chana ka sament bɛni.

Dabba n gbiri salma bi siɣila bayaɣati ni n toori na ti tiri bi taba ban ʒɛn ʒɛya bi luɣuli bi toori la bayaɣati maa niŋda tahapɔŋ bihi ni bi shaba pili la zipiliti ka bi shaba mi bi pili.

Paɣa so n ʒiya ka tabi o jirilli ka bɔbi bɔbgu aash ka yɛ liiga ka kɔhiri furuut nima moongu gba n bɔŋo n nyɛ kodu n nyɛ paanapil watamilo gba n bɔŋo kasaava n nyɛ pilantɛɛn.

Silmiin tumtum diba maa n ʒiya ka shab mali labtop nima shab malila foon ka n tiɛhi bi manija gba n ʒɛ bi tooni n wuhuriba din yɛn chɛŋ shɛm ka shab mali kafi nim mini botili nim bi tooni

Paɣa mini doo n ʒiya ka kapunima tam bɛ tooni ka doo maa ga wochi ka yuundina ka paɣa maa diri o filla ka kuroosi o gbaya ka loori za bɛ nyaanŋa ka tia ti tali gba zaa zaya ka bini pa bɛ loorimaa ka bin buluu za tiŋa

Paɣa mini o zo n zaya diri fiila ka yino maa la ka yino maa na diri fiila ka so za bɛ tooni ka kpa tikpara ka kpabi bia ka so gba zaa yɛn ŋaɣisi gari ka so kpahiri o nuu ka so la nyaangi maa ka so gba zaya wumdi bɛ ni yari binshɛɣu maa.

Shaba n yɛn zaŋ loori n ŋmɛ wɔbiga ka wɔbiga maa bɔri ni o foogi o maŋa niriba pam mi n ʒiya ka paɣa so ʒi nyaanga ka pili zipili piɛlli ka ŋmaari foto wɔbigu maa mi nyɛla fɔɔ ti tihi bɛ bi tooni mini bi nyaanga.

Kuyili n niŋ ka bi niŋ suhusaɣinga pam ka bi yɛn zaŋ di lana chaŋ ti sɔɣi ka kaavi o kɔfin mi wit bilaak sitaa rɛd yelo giriin ka silmiinsi za ni maa ni ka paɣa so gba zaa za ni maa ni ka o suhu saɣim ka shaba yɛ bilaak za o nyaanga.

Niribi n ƶɛya ndɛmda ka dɛ nyala skipping ka bi ninŋda niriba ayi gba n ba hops maa n ƶaya ka bia ƶa bi nyɛnga ka so ƶaya kala ka gbibli ka yɛ liga red ka tia ƶaya ka yiya gba ƶaa bɛ bi nyaaŋa ka bi so pelya.

Duu ni n bala ka bi yarigi kapɛt n pa ka di nyɛ aash n bilaak ka zaŋ bilanket gbuni pa di zuɣu ka tia za kɔna maa ni ka di kɛtins maa nyɛ whayite n buluu ka firɛm nima pan pa di zuɣu ka teebuli za kuɣu maa luɣuli.

paɣ' ba ayi n ʒɛya ka paɣ' so yɛ nɛn nɛdozim ka so yɛ nɛsabila ka damda ka bɛndigu bɛ siliba maa puuni ka tam buɣ'gim zʋɣ' ka zahim paya ka bɛni za be sani ka kotori bɛni zaya ka paɣ' so ŋɔ ba la. diri yɛla ka yuni bori bɛni she

kom duɣ'bu shɛbala ka tangbaɣ' bɛni ka paɣ' so bɛ do so ʒɛya ka dihi tiŋ ʒɛya ka bi so mini o bɛli ʒɛya ka o wuri o bɛni ka so guri chini kom maa shɛ ka tihi mini. ka so gba zaa yuni zuɣ' saa ka shɛba gba ta bi shɛ ka yuni zuɣ' saa

Shɛbi m bɔri ni bi tooi tankpaɣu ka loori za nimaa ni ka do so za bɛ tooni yariba yɛltɔɣa ka bi gbubi shoobuli ka bɛ ye liiga buluu ka zaŋ gireen pa di zuɣu saa ka tankpaɣu beni ka palli gba zaa bɛni.

Ankara daani n boŋo maa ka ninsal nim chɛna. sokam niŋla bizɛ shab gba n kohari kokonot nim maa palli zuɣu mii gba n bala n nyɛ mota nima n nyɛ Loori nima n nyɛ jiranbiisa nima nyɛ sanboodi nima

Daƶɛt ni nbala ka shɛba paɣɛ bɛ niɛma ndɛli ka kanopi ƶaya ka tankpaɣʋ mini kuɣa gba ƶaa yɛrina gaɣa n boŋo ka shɛli nyɛ kalaskalas ka dɛ blue and green ka yilshɛli tam ƶuɣu saa maa ka skys maa gba yirina dipuuni.

Gaana bilaak sitaa ka shaba yɛ rɛɛd yelo giriin ka gbubi di zipiligu ka o gbaagi o nuuni ni o nyingoli ka shaba za bi nyaanga ka ŋmeri luŋsi ka silmiin paɣaba nachimba mini bihi gba zaa za nima ka yuuni ba ka lara ka shaba gbaya ka shaba yuuni o so n yɛ giriin la.

Sola ka bi diɛl diɛli ka paɣa so bɔri ni o shihi li ka zaŋ chinchini n lo o maŋa ka so gba zaa chana ka zaŋ bini lo o maŋa ka tia zaya ka nyɛ giriin ka yiya baɣa baɣa li ka loori bɛ nima ni ni poli tank ka bihi chana.

salima gbʋ shee n bala maa ka daba ayi bori ni bi kpɛ voli maa pʋni ka zaŋ lati nima n niŋ bi zʋɣ'ni ka pili ʒɛpilpiɛla ka ya sutira vakahili ka kuti gba zaa bɛni ka di nya vʋli ka nyɛ tan kʋɣ'

Palli n teei chaŋ ka ka ŋmaliginli la loorinima mi gba n zaya la n nya tihi dibi dibi shee m bo ŋɔ yiya m bo ŋɔ kom gba m bo ŋɔ n nya sikaisi ni sitoori buludinima ofiisinim yaɣa ya di puuni n nya sayinborinima.

Asidɛnt n niŋ ka loori nim maa miɣasi miɣasi ka shab koŋ yaɣabu ka shab koŋ garibu so gba n ba moto chɛni la ka saa ku ka bɔri ni di mi tihi gba n ʒɛya maa ka di ka wula mini binyɛra loori shɛli n lu n ʒɛ di nyaangi la

Galamsee daa dibu shee n boŋo maa n nyɛ ninkura bihi ni paɣaba ni dabba bia n ʒɛ kpɛ ka bi yɛ liiga la n nyɛ paɣa so n gbubi dozim laa ka toori kom maa niŋdi ŋmani ni shab gba n ʒɛya diri fiila la

votɛbu yaŋ niŋ ka niriba ʒɛya nibi vutɛ ka poliga ka na tɛ ʒɛ ni maa ni nikura maa ʒɛ kuɣ'zuɣ' ka so ʒɛya ka gbɛbi pɛipa ka bihi shɛba za timaa gbani ka gba bi ti maa ka ʒɛ di nyɛŋa ka do so ʒɛ ka tabi o jirili ka paɣ'so ʒɛ d nim sunsuni

Silmiin paɣa mini bihi nʒɛ dikpuni gbuni la bia so n ʒɛ bi sani o bi piri namda o mii niɛma maa tom daɣami ka o bori ni o pileeyira ka bi haagi silmiingi maa ka o lara ka kpa ninkpara ka poham ʒɛ o zabiri maa ka o kpa ninkpara ka nyaɣa baaji

Dabba n gbiri salma bi siɣila bayaɣati ni n ti toori na n ti tiri bi taba ban ʒɛn ʒɛya bi luɣuli ni bi toori la bayaɣati maa niŋda tahapɔŋ bihi ni bi shaba pili la zipiliti ka bi shaba mi bi pili.

shɛba n bori ni kpena bɛ maa puuni ka polisi nim maa taɣire ba labisira nyɛŋa ka be minba mali hɛhɛi ka shɛba gba bi ƒulaginim zuɣ' saa yuhɛsɛ ƒʋlagi gba zaa n boŋɔ ka shɛba ʒɛ nyɛŋa maa kadiri ƒɛɛla ka so niŋ noosemagi ka do so nyɛgi baaji ka bɛli zupiligu

Bii mini o zonima n zaya ka ŋmaari foto ka bɛ suhupiɛlli yaɣi ka so ye liiga giriin ka tihi pam noti tiriisi za bɛ nyaaŋa ka bɛ fuloo maa niŋ big yili n zaya la n nya chamsi shɛli gba zaa din kpahi bihi maa bi piri namda ka bɛ suhupiɛlli yahi.

Bia n ŋmɛri luŋa ka piri namda dozim paɣaba mini ninkura n za o yɛanga la shɛba n vobisira n yuni o ka so kpuɣi o nuu zuɣusaa ka shɛb wɔra ka shɛba vobisira n yuni o so gba n yiɛ liiga miliki la ka paɣa so zɛ o yɛanga so gba kpabi la bia.

Doo m bari cheche ka o suhupiɛlli yahi ka o zaŋ fulaawa niŋ di tooni ka zaŋ boɣusanim maa n niŋ ye ka ye liiga rieti ka dariga za o nyaaŋa ka yili shɛli zaya ka bɛ pieentili wayiti ka shɛli dundoya nyɛ yalo ka yili shɛli gba zaa be di nyaaŋa ka nye biraahu.

Uniseef nim beni n yiri na la absa nim gba m bo ŋɔ ka silimiin paɣa zaya kaya ka yɛn ŋme bolli ka so jinjam bilaak namda bilaak ka paɣa so wuhi o nuu ni suhupiɛlli ka ye liiga wayite ka so jinjam bilaak ka so gba ŋmaari foto nyaangi maa ka shɛbi gba ŋmaariba foto ka shɛbi doya.

Country Shelly n ƶa bɛ nyaaŋa ka do so ƶa maik gbuni ka mŋari lunsi ka ga bɛni ka yɛ liga piɛli ka paɣa so gba ƶaa wara ka ƶanŋ bɛnyara lo o gbaya ni suhipiɛli ka ƶi bɛni ka maik maa mihi-waya nim maa yirina.

Banjira ka tuntumdi bi maa pɛntira ka shɛbi du bɛ zuɣu saa tii n zaya la ka poolnimaa gba yirina ka o tam dariga zuɣu ka gilaasinim biɛni ka do so za di gbubi ka so ye red ka zaŋ bini pa o bɔɣu zuɣu.

Country sheli flag n ƶa bɛ nyaaŋa ka do so ƶa mik gbɛni ka mŋari lunŋsi ka ga bɛni ka yɛ liɛga piɛlli ka paɣa so gba ƶaa wara ka ƶanŋ bɛnyara lo o gbaya ni suhi piɛlli ka ƶi bɛni ka mic maa waya nim maa yirina.

Duu m bo ŋɔ ka bɛ dakureetili ka tii zaya ka di nye gireen ka pichanim tabitabili liopad gba m bo ŋɔ kuɣu n zaya maa toli mini binyara zanzaya ka kaapiɛte za di tooni pichanim maa gba difiɛyanima gba m pa kuɣusi maa zuɣu maa.

tuma shee n boŋɔ ka di niŋ veliɛm Pam ka kobilikom bɛ ni ka yiya maa shelin shɛhi lu kom maa ni ka do so zani maa ni ka Yuri ayi bɛni ka o yin gari lim bɛni maa puuni ka so gba yan gari

Kparimbukparimbu shee n niŋ ka silimiindabba mini Paɣaba zaa laɣim ka binyara miɛ n zaya ka jiraanmiisa beni ka sitoonim gba beni ka tihi beni ka dari mini poolinim mi gba zaa beni ka shɛbi yuuni bi foonim ni ka shɛbi chana.

Konstirakshin sayite n bɔŋo ka dabba ayi zaya nima ni ka o mali bini wuhiri o taabilɛti zuɣu ka so gba zaa niŋda kɔll ka bi yɛ liiga ɔrɛɛnji nima ka pili zipili rɛd tiraak maa za bi nyaanga ka za tankpaɣu zuɣu.

Shɛbi niŋdi kaareesi ka loorinim maa nye red yalo red buluu ni pink ka so liidiri ba ka pala bɛni ka gireen giraaci bɛni ka insiraata bin gireen n dareetiri ba ka Niriba gba ʒi loori maa puuni.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

Shɛbi n -gɔra ka shɛbi be loori maani ka loori maa beni maa zuɣu saa maa yoogi ka shɛbi ʒi zuɣu saa ka nɛma pam pa di zuɣu ka shɛbi za kpansi ka shɛbi za di nyaaŋa ka tihi za bɛ nyaaŋa ka bɛ lo bua zaɣ'piɛlli n zali loori maa tooni.

Lanten n zaya ka waɣa ka nyɛ bilaak ka kuɣusi zaya ka nyɛ whayite n giriin ka teebuli za ni maa ni ka dundɔya gba bɛni n nyɛ windoos mini fɛniches.

shekuru bihi bɛ karim zuŋ puuni ka gbebi be latop nima niriba. group n bala latop maa nyaa ga ka bin za bi tooni ka bi ƒila ka yingo gbebi waya ka so za nyɛga maa ka yɛ liga bolu ka gbɛ ka gbɛ bin piɛlli ni pɛn ka yera ya toɣ'

Kuɣusi n ƶɛya maa dimi nyala dɛ fɔr ka sink gba bɛni ka washing bɛn gba bɛni botle nim tam ƶuɣusaa maa wadrɔ gba n boŋɔ picture gba n tamya maa alovera gba n baɣi di lugli maa n nyɛ t-role .

Doo n ƶiya ka sabira ka ga wach ka pɛlli ƶipɛlligu ka laptop bɛ o tooni ka o gbibi pen ka buku nim pa O tooni ka kafi bɛ cup ni ka o phone paya ear-pins n boŋɔ ni pen ni wach.

Paɣa so n ʒiya ka tabi o jirilli ka bɔbi bɔbi aash ka yɛ liiga ka kɔhiri furuuti nima moongu gba n bɔŋo n yɛ kodu n nyɛ paanapil watamilo gba n bɔŋo kasaava n nyɛ plantɛɛn.

niriba za ya ka sheba chɛna ka shɛbimilabiri be nyɛŋa ka so mini dos chɛna ka do maa gbɛbi binyari ayi ka yiya za ni maa nima ka bi so gba zaa chɛna ka tmpiɛlli gba zaa bɛni ka paɣ' so gba o bi maa nua

Piyano n zaya ka doo so ŋmeri li ka yɛ liiga rɛɛd ka kala shɛŋa pahi di zuɣu ka paɣa so ŋmeri vawulen ka nyɛ Silmiinga ni suhupiɛlli ka so zaa yiindi yila maa ni suhupiɛlli ka yɛ koot ka whait bɛ di puuni ka so gba za o nyaanga.

niriba ʒɛ laakum zuɣ' ka shɛba shɛri chintiŋa ka shɛba ʒɛ di zuɣ' ka so yɛ liga piɛlli ka pili zibli vakahili ka chɛna ka so gba zaa za ka ŋɔ bɛ tooni maa yɛ zaŋ nuɣ'so ka so gba yɛ zaɣ'yambilm ŋɔ bɛ nyɛga maa gba zaa ʒiɛla laakum maa zuɣ' ka nyɛɣ'baaji